Kom ni ka bɛ lahi be ŋɔ ŋariŋ maa n duhi ba na ti shee maa ka do yino maa yihi binyahiri kom maa ni di bela gbambili ni n zaŋ ŋmaligi chana ka yino mi gba gbubi lɔba ka kaɣi yuli na ka kom maa ni ka bɛ sa n sa dari niŋ ŋariŋ maa puuni ka so yɛ ka so so pɛto dɔzim n gba ʒi ŋariŋ maa puuni.